Halkaan waxaa yaalo buskud buskudkaas oo dhaxda aaga jiro shukulaato gaduud ah buskudka kalarkisana waa jaalo waxow ku dhaxjiraa saxan cadaan ah